Iduka ridandaza ibikoresho vy'uburimyi cane cane imiti hakaba hari n'umukenyezi asa nuwuriko arategura canke arindiriye abakiriya kumeza hakaba hariko amacupa menshi y'imiti itandukanye.

Akarere k'imisozi myiza cane irimwo imirima itandukanye ifise amabara y'icatsi kibisi n'ay'umugina. Ibi bikerekana ko ubutaka bwo muri aka karere bukoreshwa cane, hakaba hari n'amazu matomato.

Inka nini yibara rya umugina ni ryera kuzosi ryayo hakaba hari agakengeri gakoreshwa kugirango bamenye aho inka iherereye mugihe iriko irarisha inyuma yayo hakaba hari izindi nka zine.

Uruziba runini rw'amazi bishoboka ko boba baroberamwo amafi, ku ruhande hakaba hari inyubako yubatswe n'amabuye, inyuma y'uruziba hakaba hari amazu n'ibiti vyinshi vy'icatsi kibisi.

Ikirundo kinini c'ibitunguru vy'umuhondo bishize hasi kugitambara c'umugina bikaba biboneka kwari bishasha hakaba hari n'umugabo ariko aratora ivyo bitunguru hakaba n'uwundi bariko barafashanya ico gikorwa.

Inka zitandatu z'amabara y'umugina zimwe zifise amahembe maremare kandi asongoye azindi zikagira amahembe magufi zikaba ziriko zirisha ubwatsi bw'icatsi kibisi.

Ubwato bw'icuma bufise intebe zibiti hejuru yabwo hakaba hari ivyuma bishobora gushirwako ihema ryo gukingira izuba canke imvura ubwo bwato bukaba buri mu ruzi.

Ikiyaga gifise amazi asa n'ayera, mu kiyaga hagati hakaba hari ivyatsi vyo mu mazi. Inyuma y'ikiyaga hakaboneka umusozi muremure usa nk'uwuriko ibiti n'ivyatsi vyinshi.

Ubutaka busa numugina burimwo ivyatsi nutubuye dutoduto, inyuma yubwo butaka hakaba hari umusozi uteye icatsi kibisi hakaba harimwo nibiti bitadukanye mugice ca Kure hakaba haboneka namazu.

Umugabo ahagaze inyuma y' uruzitiro afise igunira irimwo ubwatsi bubisi akaba ariko aha impene zirye, hakaba hari impene zishika kuri zitatu zifise amabara atandukanye.

Umufuko munini wuzuye ivyatsi bibisi. Inyuma y'uwo mufuko, hakaba hari umurima w'ibigori biriko birakura, bimwe bikaba bishibora kuba vyaranguye kwuma. Inyuma y'umurima hakaba hari inyubako zitandukanye ziri musi y'umusozi.

Imvubi zibiri, imwe nini, iyindi ntoyi ishobora kuba ari umwana wayo. Zikaba zihagaze mu mazi make ziboneka ko ziriko zirarya ubwatsi butoto.

Ikiyaga ciza cane, hagati mu kiyaga hakaba hariho ibintu bimeze nk'ibiti bimaze kugira icatsi hejuru. Ibi bigashobora kuba ari ibiti vyatewe kera, amazi ataraba menshi.

Umusozi muremure urimwo ibiti n’ivyatsi vy’umugina ku ruhande hakaba hari abantu bariko baraduga Uwo musozi , munsi y’umusozi hakaba hari Uduhema twera tumeze nk’imitaka minini Aho abantu bashobora kwicara bakaruhukira mugitutu.

Umuntu yambaye itaburiya yera vyerekana kari umukozi wo kwa muganga ariko arashikiriza agacupa k'imiti k'umuhondo ku wundi muntu yicaye imbere yiwe.

Abakenyezi babiri bambaye ibitenge banikoreye ibiti , inyuma yabo hakaba hari umwana muto cane abakurikiye, inyuma kandi hakaba hari ibiti birebire n'imisozi irimwo icatsi kibisi.

Isumo ry'amazi amanuka, akaba asa n'ayera. Imbere y'iryo sumo hakaba hari ibiti binini, bifise amashami menshi. Amababi yayo akaba asa n'icatsi kibisi.

Umugwi w'inka nyinshi zifise amahembe maremare, zifise ibara ry'umugina n'iryera. Zikaba ziriko zirarisha ubwatsi bwumye, inyuma yazo hakaba hari umwungere ariko arazicungera.

Umugabo ari hagati mu murima yambaye agapira ,n'inkofero yikoreye n'akadobo karimwo umuti kumugongo. Umurima ukaba urimwo ibigori bikuze neza.

Umuntu ari kwimoto yambaye ikoti yirabura, hakaba hari n'inzira icako abantu canke igashobora gucako umuduga. Ku ruhande hakaba hari ibiti vyinshi vy'ibigazi bisa neza.

Isumo ry’amazi rishika hasi , rigabuye mu bice bitandukanye , hejuru no ku mpande z’iryo sumo hakaba hariho ibiti bimera bitotahaye cane .

Ibiti binini bifise amababi menshi y'icatsi kibisi igiti co kuruhande rw'iburyo kikaba gisa nicumwembe haba hari n'uruzitiro rukoze muvyuma hakaba hari ninzira yabiyunguruza n'amaguru.

Umurima urimo imvange y'ivyimburwa bitandukanye akaba ari uburyo bumenyerewe cane mu burimyi bwacu bw'i burundi hakaba hari ibiti vy'ibigazi binini, kandi birebire bikaba bitanga amavuta y'amamesa hagati na hagatiye hakaba hoaboneka ibigori wi.

Imisozi miremire ry'icatsi kibisi ku ruhande rw'umusozi haraboneka imirima, ubu n'uburyo bwa kijampere bwo kurima mu misozi kugira ngo bakingire ubutaka inyuma y'imisozi hariho ijuru ry'ubururu riri mo ibicurue vyera vyerekana ko ibihe ari vyiza.

Abakenyezi bicaye hasi bariko baradandaza umwe akabayambaye umupira utukura abandi bakaba bambaye ibitenge bakaba bariko badandaza imyumbatsi myinshi bamwe bakaba bariko barayihwata kugira berekaneko iryoshe.

Amashami y'ibiti afise amababi matomato y'icatsi kibisi hakaba hariho ijuru ryiza risa n'ubururu ririmwo n'ibicu bikeya vyera, bikerekanako ari kumurango kuruhande rw'iburyo hariho uruhome rumeze nkugw'inzu.

Umurima munini ugizwe n'ibimera bishobora kuba ari ibiharage canke ibindi bimera vyo mu mirima isanzwe. Inyuma y'umurima hari inyubako zigezweho, hariho inzu nini y'amagrofa yera.

Ishusho ishimishije cane yerekana ibikorwa vy'iterambere hariho ikiraro ciza kigenda ko abantu n'amaguru gikoze mu vyuma n'intsinga zikomeye iruhande yabo hariho uruzitiro rw'imigozi y'ivyuma rurinda abantu gutemba a muruzi.

Inka nini ishobora kuba itanga amata meshi iri mu kiraro ciza cubatse mu biti n'amabati bigatuma inka itayerera ikaguma ifise isuku, Hasi hakaba hari ubwatsi bubisi.

Ibinini vyinshi vy'amabara atandukanye icatsi umuhondo ni mugina yimiti yo mu binini imigwa n'amazi, ariko iyo mw'iserengeyo icishwa mu mitsi ikabikora vuba kurusha iyindi, kandi zikaba zikoreshwa rimwe kugira bibi rinde kwanduza ingwara hagati y'abantu.

Ishusho nziza cane y'igihugu c'Uburundi, imisozi yose irateweko ibiterwa bitandukanye, bishobora kuba ibitoke ;ibiharage canke ikawa ibihe biraboneka ko ari vyiza biranga igihugu kironka imvura ihagije.

Ibiti vy'imyembe bimeze neza, kandi bifise amababi menshi hakaba hari n'uruzitiro rukoze mu vyuma rumanitse ku mabuye nyisima ijuru rikaba risa neza rifise ibara ry'ubururu n'ibicu bikeya vyera.

Amashu menshi cane yose akaba afise ibara ry'icatsi kibisi, ariko amwe amwe akaba asa n'ayafise amababi yera inyuma gatoyi akaba asa n'ayari kw'isoko canke kububiko bw'ibiribwa.

Igisege cuzuye amavoka mashasha y'icatsi kibisi hamwe aragaragara ko yahiye neza hakaba hari n'iyo baka se kugira berekane uko imeze imbere hakaba hari n'umugore yicaye i ruhande yayo mavoka afise isakoshi biboneka kwari mw'isoko.

Inka nini kandi ikomeye ifise amabara yirabura n'ayera, ikaba iriko iritegereza uwariko arayifotora , ikaba ifise amabere manini bikerekana ko ari inka ikamwa amata menshi.

Igiti kirekire gifise amashami menshi n'amababi maremare asanzaye mu kirere hakaba hari ibarabara rigaragaza ko ari ahantu hari amazu y'abantu ikirere kikaba gisa neza gifise ibicu vyera hamwe n'ubururu bwiza cane.

Inka ziri mu ikamyo hakaba hari umugabo afise imigozi mu maboko akaba ariwe acunze izo nka kejuru y'umuduga hakaba hari ibendera ry'uburundi inka zikaba zizibiriwe n'imbaho kugirango ntizishobore kurwa.

Ikirundo kininyi cinki bamaze gusatura izisataguye zikaba zishize mu kirundo kinini ku ruhande nha mpakaba hariyo nk'ibiti birebire bitarasaturwa biri ku mirongo igororotse.

Ijuru rirmwo ibicu vyinshi, hakaba har'imiduga yunguruzabantu, har'abantu batandukanye hakaba harimwo n'umukobwa yambaye ikanzu yera, nabandi bagabo babiri, biboneka kw'arahantu hagutse.

Intonga z'uzuye ibirungo bitandukanye hamwe n'abagore bicaye inyuma y'ibidandazwa bategereje abakiriya ,umwe arafise isakoshi iriko amabara y'ibendera ry'uburundi rishushanya urukundo rw'igihugu.

Ibiseke vyuzuye ivyamwa bitandukanye hariko imyembe akaba ariyo myishi kandi ihiye neza hariho n'igiseke cuzuye imicungwe y'ibara z'icatsi kibisi hakaba haboneka n'amaguru y'abantu bariko baragenda mw'isoko

Ibarabara ryisa ni ryaheze bigaragara kari ahantu hagenderwa cane n'abantu hamwe n'imiduga hakaba hari muntu, ariko agendera kw'ikinga hakaba hari n'abandi bantu bari ku maguru umwe muri bo akaba yambaye ishati ry'ubururu.

Ivyamwa vy'icatsi kibisi bifise igishishwa gikomeye cane bikaba vyitwa indimu inyuma hakaba hari umurima urimwo ibindi biti bikerekana ko ari umurima w'ivyamwa.

Umugano muremure ufise amababi menshi y'icatsi kibisi musi y'umugano hariho akayira k'amaguru gatwara mu vyatsi kerekana ko ari ahanu abantu bakunda guca mu buzima bwa misi yose.

Ubwiza bw'imisozi y'uburundi n'uburimyi buhakorerwa hariho umurima w'ibigori bikiri bito bimwe bikiriko birasohora utubuto twavyo musi yo murima tubona amashamba y'ibigaze inyuma na ho tukabona imisozi miremire n'igicu gicu cuye.

Amababi afise ibara ry'icatsi kibisi kandi akaba yakaka kubera umuco w'izuba, musi yaya mababi hakaba hari ubutaka bw'umugina, iri zuba rigatuma aya mababi yo hejuru aboneka neza.

Umuntu yambaye ishati n'ipantaro afis'isuka muntoke ,akaba ariko arayikoresha mukurima umurima ukaba urimwo ivyatsi n'ibirimwa bitandukanye vy'icatsi kibisi, inyuma hakaba har'uruzitizo rw'ibiti.

Ubworozi bw'inkoko na canecane isake nyinshi zikaba ziri mu kigo kirimwo ubwatsi inyuma hakaba hari inzu yazo yubakishijwe imbaho inyuma y'iyo nzu hakaba hari ibiti bitagira amababi menshi.

Inka nyinshi ziboneka ko zitanga amata menshi zifise amabara yirabura na yera izindi na zo zikaba zifise ibara ry'umugina ,ziri ko zirisha ahantu hari ivyatsi vyumye ,ikagaragara ko zifise amagara meza.

Amashu menshi ateguwe neza, kandi asana yafise itoto ryiza ibara ryayo ry'icatsi kibisi ryerekana ko akirimashasha amashu n'imboga bakoresha cane mu guteka isupu mu kuvanga n'i bilaya afise akamaro kenshiko umubiri.

Umukenyezi yambaye igitenge ahetse indobo y'umuhondo mu mugongo, akaba ariko arayikoresha kugira atere imiti ku vyatsi bitoto biri mu murima.

Akamera gatoyi k'icatsi kibisi, gafise utubabi tubiri gusa. Hejuru y'ako kamera hari ikiganza c'umuntu kiriko amazi ariko atemba mu butaka kugira avomere ka kamera.

Umugabo ariko atera umuti mu murima yambaye ikoti n'ipantaro vy'umuhondo n'agapfukamunwa kajanye n'ico gikorwa. Akaba ari umurima w'ibigori biboneka ko bikiri bito.

Umugabo ariko atera imiti mumirima w'ibigori kugira abikingire udukoko, yambaye inyambaro yabigenewe y'umuhondo n'agafukamunwa kadasanzwe kamurinda guhema uwo muti, ahetse mu mugongo igikoresho kirimwo uwo muti.

Imashini ifise amababa maremare afasha gushikira igice kinyini c'umurima mu mwanya muto cane hamwe n'umurima ugaragara ushobora kuba urimwo ingano canke ibindi bitandukanye bikaba biri mu mirongo igororotse neza.

Amashashi meshi y'imbuto z'ibigori z'ubwoko bwa kijambere izo mbuto ziri mu mabara atandukanye akaba ari umuti bazisiga kugirango ntiziribwe n'udukoko izi mbuto ziteretswe ku meza ipfutswe n'ishuka yera.

Ifi zitatu zinini zinini ziri mu vyuma vyo kwotsa, ziboneka ko zitanguye gusha neza, zifise ibara ry'umugina. Hejuru y'ifi imwe imwe hakaba hari uduce tw'indimu kugira turyoshe izo fi.

Ifi nini iri hejuru y'ivyuma vyo kwotsa, ikaba isa niyahiye neza ifise ibara ry'umuhondo bivanye n'ibirungo n'umuriro. Musi y'iyo fi hakaba hari umuriro waka cane, inyuma naho hakaba hari igipande c'indimu.

Amafi atatu bariko barakaraga, hejuru yifi imwimwi hakaba hariko uduce twindimu ibi bikaba bikorwa kugira ifi igire akanovera munsi yizo fi hakaba hariko amakara.

Umutego w'ifi wuzuye ifi nyinshi bakuye mu mazi zikaba ziboneka ko zikiri zishasha, zimwe zikaba zifise ibara ryirabura izindi ryera. Bikerekana umwimbu mwiza w'uburovyi.

Ifi nyinshi ziri mu gasandugu kibaragera hakaba hari no munzani ugezweho uri kurapima izo fi kugira bamenye ibiro zifise zikaba ziri kumbaho z'igiti ushobora kwibaza kari ku kiyaga canke mw'isoko.

Ikiyaga kinini gisa n'ubururu kunkombe z'ikiyaga hariho icatsi kibisi hamwe nibibti vyishi hamwe namazu atandukanye inyuma hakaba hari umusozi muremure cane.

Abantu batatu bari mu bwato mu kiyaga, mu bwato hakaba harimwo indobo irimwo ifi ntoya, umugabo ari hagati afise isahani y'ubururu mu ntoke, umwe mu barovyi yicaye mu bwato ariko araraba mw'iterefone.

Isoko ryuzuye ibirundo vy'ifi z'ubwoko butandukanye n'indagara. Hariho Ifi ntoya cane zisa n'indagara n'izindi zinini zikunzwe kwitwa umukeke canke isangala hakaba n'abagore bariko baradandaza izo fi barindiriye aba kiriya.

Ifi zibiri zibizwe mw'ibarafu, ubu buryo buratuma ifi ziguma ari nshasha igihe kirekire mu gihe batarazishira ku muriro kugira ntizizane umunuko zerekana ishusho y'ifi zikiri zishasha.

Amazi y'ibiziba atandukanijwe n'icatsi kibisi, hejuru ya mazi hakaba hari amazu mato mato y'ibiti, inyuma cane hakaboneka inyubakwa nini, ibikikuje ico kiziba n'icatsi kibisi kiboneka ko kimeze neza.

Ifi zine zikaranze mu mavuta zikaba ziteretse ku sahani yera zisa ni zabanje gusirwa ibirungo bitandukanye imbere yo gushirwa mu mavuta ni imfungurwa ikunda guherekezwa n'ubugari ibiraya canke umuwe ceri.

Ifi nini yateguwe neza isizwe ibirungo, kandi iriko irotwa iri hejuru y'icuma bokesha musi y'iyo fi hakaba hari umuriro myinshi bituma ifi isha neza hejuru y'iyo fi hakaba hari igice c'indimu n'amababi y'icatsi kibisi.

Inzu yubakishijwe amatafari canke imbaho inyuma hakaba hari niyindi nyubako imbere yiyonzu hakaba hari uruzitiro rw'ibimera bitoto cane imbere yurwo ruzitiro hakaba hari umurima urimwo ubwatsi busanzwe.

Hagati na hagati tubona igitoke gifise amabara y'icatsi kibisi. Inyuma y'igitoke hariho amababi y'ibiti bitandukanye. Ivyo bikerekana ko ari mu ruhongore canke mu murima urimwo uburimyi buvanze.

Ibimera bifise amababi mato cane, kandi menshi itoto riri kuri ayo mababi yerekana ko hariho imvura ihagije, kandi ko ubutaka bumeze neza inyuma y'ivyo biti ijuru risa ni ryerekana ko hari igicu gike vyerekana ko ari mu gatonda do canke ko imvura yiteguye kugwa.

Ibimera birebire bifise amababi matomato cane, musi yivyo bimera tubona ibisigazwa vy'ibigori vyumye , ikirere kirakeye kandi kirimwo ibicu bikeya ivyo bikerekana ko ari ku murango.

Igiti kirekire cane gihagaze kigana ijuru musi yico giti kirekire hariho ibindi biti bishobora kuba ari ibiti vy'ivyamwa imbere yivyo biti hari ibimera bisa n'imyumbati vyerekana ko uwo murima urimwo imfungugwa

Ibiti bikiri bito, ariko bifise amababiri y'icati kibisi inyuma hakaba hari ikindi giti gifise amababi matomato, kandi menshi cane inyuma, kandi hakaboneka inzu ifise isakara ry'ubururu.

Inzu isa niyubakishije amabuye canke amatafari ,imbere yiyo nzu hakaba hari umurima urimye neza ,urimwo ubutaka bw'umugina, mumurima hakaba harimwo ibiti bitandukanye ikirere kikaba gisa neza.

Ibigori hamwe n'ibindi birimwa vy'icatsi kibisi hamwe n'ibiti birebire bihagaze neza ,inyuma hari imisozi miremire n'ibicu vy'ubururu bikaba bibonekako ikirere kimeze neza.

Umurima uboneka ko uheruka kurimirwamwo hari ibisigazwa vy'ibigori vyumye bisigura ko igihe c'isarura carangiye inyuma yuwo murima hakaba hariho ibiti birebire.

Umurima w'ibigori wumye cane ufise ibara ry'umugina bikerekana ko ibigori bamaze kubisoroma. Uwo murima ukaba werekana ko ufise ubwatsi buke kandi ko ubutaka bwumye.

Imicungwe iri ku giti ikaba isa n'iyeze kubera ifise ibara ry'umuhondo uvanze n'icatsi kibisi gatoyi. Hakaba hari amababi mato y'icatsi kibisi ari ku vyamwa vyerekana ko bikiri ku giti cavyo.

Umwana muto yicaye k'uruzitiro rw'ibiti, biboneka ko aryohewe, akaba yambaye agapira gatukura. Inyuma y'uwo mwana hakaba hari abandi bana, mukigo hagati hakaba hari inka zifise amabara atandukanye.

Ibijumbu vyinshi vyakuwe mu murima, bikaba biri hamwe mu kigo, biboneka ko biherutse kurandurwa kuko bikimeze neza. Bikaba biri hasi ku butaka.

Umugabo ahagaze hagati y'umurima akaba yambaye ikoti rirerire ry'icatsi kibisi hamwe na agapfukamunwa gatukura, uwo murima ukaba urimwo itomati nyinshi cane zimwe z'icatsi kibisi izindi zitukura

Umukenyezi yambaye itaburiya ry'ubururu n'igitambara ku mutwe. Akaba ariko aratora ikawa yera, iyo kawa ikaba yanitse ahantu hubatse mu biti no mu vyuma.

Amajerekani manini y'ivyuma akoreshwa mu gutwara amata bakaba bayafatishije ku mapikipiki kugira bashobore gutwara menshi akaba ari pikipiki zitatu ziko zitwarwa n'abagabo batatu.

Inyana zitoyi zi bara ry'irabura ziriko zironka canke ziriko zirasuzumwa n'umworozi, uwo mworozi akaba yambaye agashati k'ibara ry'umugina bikaba biriko bibera mu kiraro cubakishijwe ibiti n'imbaho.

Umurima w'amashugwe meza cane, akaba afise amababi y'inyuma y'amashugwe yera, hagati hakaba hari ibara ry'umuhondo, musi naho hakaba haboneka amababi y'icatsi kibisi.

Umugore afashe umupira w'amazi ariko avomera umurima uyo mugore akaba yambaye igitenge n'agatambara k'ubururu hamwe n'iboti zera, mu murima hakaba harimwo ibiti bitandukanye.

Umusore n'umwigeme bicaye m'umurima hagati bafise pasiteke nini m'uminwe bariko baratwenga cane vyerekana akanyamuneza k'umwimbu mwiza baronse, Izo pasiteki zikaba zikuze neza zifise amabara y'icatsi kibisi.

Umukenyezi yambaye agapira gatukura n'igitenge, hamwe n'igitambara cokumutwe gifise ibara y'icatsi kibisi, akaba ariko aratwenga vyerekana kw'aryohewe akaba ahetse isuka nini, inyuma yuwo mukenyezi hakaba harimwo umurima munini uri mumisozi.

Imirima yubatse ku musozi, ubwo buryo bugakoreshwa cane kugira bakingire ubutaka. Hagati mu mirima hariho ibiti vyinshi bikaba bifasha gukomeza ubutaka no gutanga igitutu.

Umukenyezi yambaye igitenge c'amabara atandukanye ashobora kuba ariko akora mu murima, akaba akikujwe n'ibigore birebire bitoto cane vyerekana ko biri hafi kwera.

Umurundo w'ibiharage bifise amabara atandukanye, inyuma y'ivyo biharage hakaba hari abagore bari mw'isoko. Akaba ari isoko abantu bahuriramwo badandaze canke bagure ibiva mumirima.

Umugwi w'abantu bari mu mirima, bamwe bambaye imipira yera n'inkofero zera abandi nabo ni abakenyezi bambaye inyambaro zisanzwe z'akazi. Umurima ukaba uriko umerako ibimera bito biteye ku mirongo.

Abakenyezi babiri bahagaze mu murima, bafashe amasuka bariko bararima. Bakaba bariko barima ubutaka bw'umugina, inyuma yabo hakaba haboneka ibiti n'ibindi bimera vy'icatsi kibisi.

Ipiripiri itukura, bakaba bayiciyemwo kubiri hakaba haboneka imbuto zayo zisa n'umuhondo; hejuru yiyo piripiri hakaba hari akantu umengo n'akatsi c'icatsi kibisi.

Ivoka nyinshi zibisi zimanitse ku mashami y'igiti zisa n'iziri hafi kwera neza. Igiti kikaba gifise amababi menshi y'icatsi kibisi.

Icamwa gifise ibara ry'icatsi kibisi indani yaho hakaba hatukura hakaba harimwo n'utubuto twinshi bikaba biri ku meza y'imbaho akaba ari n'ivyamwa biryoshe cane kandi bifise akamaro kenshi mu mubiri.

Ivyamwa vy'ivuka biri ku giti hakaba hari ivuka zishika kuri zitatu ziboneka neza zifise ibara ry'icatsi kibisi zikaba zimanitse ku mashami y'igiti cavyo inyuma y'ico giti hakaba hari umurima urimo ibindi bimera, ariko bitaboneka neza cane.

Umwana muto yicaye ku ruzitiro rw'ibiti biboneka karyohewe akaba yambaye agapira gatukura inyuma y'uwo mwanta hakaba hari abandi bana n'abakuze mu kigo hagati hakaba hari inka zifise amabara atandukanye.

Abakenyezi batatu babarimyi bariko barimisha isuka mu murima uwo hagati akaba yambaye agapira k'icatsi kibisi n'igitambara kandi bigaragara ko afise akanyamuneza.

Imifuko myinshi yuzuye imikerera mibisi ,iyo mikerera ikaba ifise ibara y'icatsi kibisi ,kandi ikaba iboneka ko ari mishasha ,imbere yiyo mifuko hakaba hari umunzane w'ubururu ukoreshwa mu gupima ibiro vyivyo bidandazwa.

Ibigori vyinshi bifise amababi maremare yicatsi kibisi bikaba biteye igomwe amababi y'ibigori asa nayafise umuco w'izuba bigatuma amwe amwe aboneka nkayafise ibara ry'umuhondo.

Ibikorwa vy'uburimyi mu gihugu, aho abantu batatu bariko bararima, imbere hakaba hari umukenyezi yambaye igitenge n'agatambara ko mu mutwe inyuma yiwe hakaba hari abagabo babiri nabo nyene bariko barakora.

Umurima munini w'icatsi kibisi hakaba hari n'isinzi ry'abantu bakaba bambaye impuzu z'amabara atandukanye uwo mugore w'igitambara c'ubururu hamwe n'umugabo w'inkofero yirabura basa n'abariko barasigurira iyo sinzi ibijanye ni mirima.

Inka nziza y'amata, y'ibara ry'umugina rivanze n'iryera; ikaba iryamye muvyatsi ifise ibara ry'umuhondo rivanze n'icatsi kibisi ,inyuma hakaba hari ibiti birebire vyiza biteye igomwe.

Umwimbu mwiza w'imicungwe myinshi cane yuzuye mu giseke ikaba ifise ibara ry'umuhondo aboneka ko yeze neza akaba ari vyamwa bifise akamaro kanini cane ku magara y'abantu.

Umukobwa ahetse agaseke mumugongo, uwo mukobwa ahagaze hagati mumirirma y'icayi, itoto ryamababi ryerekana ko icayi kimeze neza kandi kigeze igihe co gusoromwa. Inyuma hariho imisozi miremire.

Abakenyezi batandatu bikoreye imitwaro ku mitwe, bariko bagenda ku murongo, ku ruhande hakaba hari umurima w'ibiharage, inyuma naho hakaba hari imisozi ifise ibiti n'indimiro bikwiye hose.

Umugabo yambaye umwambaro wera n'inkofero y'umuhondo yo kwikingira inyuma y'uwo mugabo hari imifuko myinshi cane kuri iyo mifuko hariho ivyanditseko ashobora kuba ari izina ryishira hamwe.

Ikirundo kinini c'itomati zitukura, kandi ziboneka ko zihiye, ziri kw'isoko kugira abaguzi bazigure. Hakaba hari n'ibindi bitandukanye, amapapayi, imyembe hamwe n'ibindi hamwe n'amavuta yo guteka.

Umurima minini w'ibigori ugeze mugihe c'isarura ,amababi yavo yamaze guhinduka umugina, ivyo bikerekana ko ibigori vyumye kandi ko igihe co kubisarura kigeze.

Impene zitari nke, iyi iri hagati irirabura ikanera, kandi iriko iraba uwuriko arayifotora, hakaba hari niyindi y'umugina n'iyera kuruhande, zikaba zihagaze mu vyatsi bifise amababi menshi.

Ibirundo vyishi vyi tomati z’itukura cane kandi zimeze neza hakaba n'ibitunguru vyera hamwe n'ivoka zicatsi kibisi n'imicungwe bishashe kumeza hakaba hari n'abagore beshi bariko baradandaza bamwe bamwe bambaye ibitenge vyiza.

Intama zibiri zifise ubwoya bwera kandi bwinshi, imwe iriko irarisha ivyatsi iyindi nayo iriko iraba uwuriko arazifotora, ziri mu vyatsi bibisi bibereye ijisho vyerekana ko muri ako gace hariho imvura ikwiye.

Ivyamwa vyinshi bifise Ibara ry'iryatsi kibisi bikaba bimanitswe ku dushami duto cane ,ico giti kikaba citwa umubirizi kikaba ari igiti gifise akamaro kanini cane kuko amababi n'ibishishwa vy'aco bikoreshwa nk'umuti w'inrwara zitandukanye.

Amatunda amanitse ku shami ry'igiti bigaragara koyeze Kuko afise ibara ritukura. Ayo matunda amanitse kw'ishami rikomeye ry'umugina Hakaba hari na mababi akomeye asa n'icatsi kibisi.

Amasaho menshi yera arimwo umwimbu wibiraya binini inyuma yayo masaho hariho abantu bariko bararuhuka canke barindiriye ikiduga kiza gutwara iyo myimbu.

Umurima wamashu meza cane, amashu agaragara ko ageze igihe co gufungurwa kandi afise ibara ryicatsi kibisi amashu ateye mu mirongo igorotse neza cane inyuma yumurima hakaba hari umusozi ugizwe nivyatsi nibiti.

Umugore ahagaze mumirima afise isuka muminwe ariko ararima mubutaka bugaragara bwerekana ko bwiteguriye guterwa imbuto, inyuma yuyo muvyeyi hari umusozi muremure utotahaye urimwo ibiti vyinshi n'ivyatsi bikerekana ko hagwa imvura ihagije.

Imyembe myinshi cane barundanije hamwe amabaro yayo akaba ari icatsi kibisi cane ikaba ipakiye mu sanduku y'ubururu imyembe imwe imwe ikaba ishaka gusa n'umuhondo bisigura koiriko irasha.

Imisozi myiza cane irimwo imirima y'icayi, hagati muriyo mirima haraboneka akayira k'amazi vyerekana k'ako karere gafise amazi ahagije, kure gato haraboneka utuzu dushobora kuba ari aho abakozi b'ivyayi baruhukira.

Imyumbati bamaze gushishura, bakaba bayanitse ku zuba kugira ngo yume, kandi ishobore kubikwa igihe kirekire canke ivemwo ifu y'ubugari, izuba ryatse neza ituma imyumbati yuma vuba.

Ishu rimwe mu mboga ziribwa cane mu burundi na canecane mu bice vyo mu misozi aho rishobora gukura neza, kubera imbeho rikaba riri hagati y'amababi yayo manini.

Umurima mu nini w'ibigori amababi yavyo akaba ari catsi kibisi bigaragara ko bifashwe neza inyuma hakaba hari imisozi vyerekana kari wacu mu Burundi n'ikirere kikaba gisa neza vyerekana kari umurima uri ko ukurira mubihe vyiza.

Ipapayi zishika kuri indwi, zifise ibara ry'icatsi kibisi, ariko zimwe zikaba zatanguye guhindura ibara, vyerekana ko ziriko zirasha, zikaba ziri mukadobo gato gasa n'umuhondo Kari hasi kubutaka.

Ivyamwa vyiza vyeze bisa na oranje bikaba vyitwa imicungwe hakaba hari umwe batarakatagura n'izindi baciye mu bice zikabazerekana ko ziryoshe harimwo umusosi mwinshi.

Isinzi ry'abantu bari mu mirima itandukanye bari ko bakoresha amasuka n'ibindi bikoresho vyo mu mirima haraboneka ubwatsi bubisi n'ubutaka bw'umugina bikerekana ko ari gihe cihingura ry'imirima.

Ikirundo c'amagi menshi yuzuye,.Amagi menshi akaba afise ibara: ry'umugina ariko hakaba harimwo namakeya afise ibara ryera. Amagi asa n'ayafise isuku bikerekana kw'aramagi mashasha.

Igiti c'ivoka kiriko ivoka zishika kuri zitatu zimanitse kumashami y'igiti kandi zeze neza, igiti kikaba gifise amababi y'icatsi kibisi, inyuma hakagaragara ibindi biti biboneka ko ari m'umurima canke mw'ishamba.

Umugore w'umurundi kazi afise akanyamuneza kenshi yikoreye i base y'icatsi kibisi irimwo ibiribwa yikoreye iyo base akoresheje ingata yambaye igitenge c'umuhondo n'ishati y'amaboko magufi.

Amavoka meshi kandi meza afise ibara ry'icatsi kibisi kandi aboneka ko ari mashasha ayo mavoka apakiye mu ikarato iyo karato ikaba isa n'iyikoreshwa mu kunguruzwa no kudandaza inyuma yiyo karato haraboneka izindi karato nyishi.

Umugore ariko araraba ikawa yamaze gukugwako ibishishwa, ikawa akaba ariyo yambere yinjiza amahera y'agaciro mu Burundi, biboneka ko uyo mugore ariko arumviriza akanovera kiyo kawa.

Umugore ariko ararima m'umurima wiwe afise isuka muntoke akaba ariyo ayikoresha m'umurima wiwe, n'igikoresha gikura gifasha abarimyi benshi mu Burundi.

Imyembe myinshi iri hamwe iyo myembe ifise ibara ry'umuhondo na oranje ivyo bikerekana ko yahishiye neza, kandi ko iryoshe cane musi gatoyi hariho imyembe ifise ibara ry'icatsi kibisi bisigura ko ikiri mibisi.

Ibirundo vyinshi vy'ibigori bisheshe hejuru y'imifuko kugira ngo vyume neza kuzuba biboneka akari umwimbu mwiza cane, kuko ibigori ari binini, kandi ari na vyinshi hakaba hari abagabo bariko barakorera muri uwo mwimbu.

Imihwi myinshi cane isa n'umuhondo bisa naho iri kw'isoko canke aho bayimburira ikaba isa n'iyiryoshe cane igeze kuribwa inyuma hakaba harimwo n'isa n'ikiri imibisi ikabisa n'icatsi kibisi.

Umurimyi yambaye udukingirizo tw'intoke, ari mumirima vyerekana kwakorana isuku. Kandi afise akanyamuneza kenshi vyerekana ko umwimbu wiwe umeze neza. Inyuma yiwe hari ibiti ahejeje gukuramwo ibitegwa vyiwe.

Imirongo myinshi y'imyumbatsi iteye neza cane, kandi ifise ibara ry'icatsi kibisi ,iy'imyumbati ikaba iri musi y'ihema ryera ikingira imvura nyinshi, canke izuba nyinshi hakaba hari isinzi ry'abantu bamwebamwe bakaba bambaye udufukamunwa.

Abagore bambaye ibitenge bifise amabara atandukanye n'ibitambara ku mitwe umugore ari imbere, ariko yerekana ibiraya inyuma yiwe hakaba hari n'abandi bagore benshi bariko baramwenyura akanyamuneza kabo kerekana ko isarura ryabaye ryiza .

Ikibanza kinini kirimwo ubwatsi bw'icatsi kibisi ubwo bwatsi bukaba bukase neza kandi busa nuburinganiye bikerekana ko bahabungabunga neza.

Amashurwe menshi yo gushaza afise ibara ry'umuhondo hakaba hari n'amababi y'icatsi kibe isina yera inyuma hakaba hari ibiti binini vyerekana ko umurima uri mu kibanza ciza.

Ibigori bishika kuri munani bishizwe ku murongo intete zavyo zikaba zifise amabara menshi atandukanye bikaba bigifise n'ibishishwa vyayo vyumye.

Umukenyezi yunamye hasi ariko aratoragura utubuto, yambaye agapira k'amabara atandukanye n'igitambara mu mutwe, akaba ahetse umwana mu mugongo, uwo mwana akaba asinziriye mu gihe nyina ariko arakora.

Ikirundo c'ibiharage bifise ibara ritukura, bibonekako bimeze neza bishobora kuba vyumye neza biteguwe gutekwa canke kubikwa. Bikaba birahantu hera bituma bibonekesha neza iryobara ryavyo.

Ibigori vyera bisa neza bikaba biboneka ko bakuyeko ibishishwa vy' inyuma kugira ngo vyume neza, akaba arivyo bigori bikunzwe gukora ubugari canke mubindi biribwa mu Burundi.

Umukenyezi yambaye ikanzuy'igitenge uwo mukenyezi akaba arangwa n'akanyamuneza mu maso, kandi afise terefone ngendanwa mu kuboko kw'iburyo, inyuma yiwe hakaba hari umurima munini w'icatsi kibise.

Abakenyezi babiri umwe ariko asuka utubuto atuvana mu kadobo ,adusuka ahandi, uwundi nawe akaba ariko aramufasha. Utwo tubuto tukaba dufise ibara ry'umugina.

Umurima w'umuceri ugaragara ko weze, kandi uryoshe umuceri uri kurahinduka ibara ry'umugina ivyo bikerekana ko wegereje igihe co gusoromwa umuceri akaba ari kimwe mu biribwa biribwa cane mu Burundi.

Imifuko myinshi yera, iyo mifuko yuzuyemwo ibicericeri bisa n'umuhondo bikaba biri nahasi yiyo mifuko, bikaboneka nkaho umengo naho bariko barabidandariza.

Imbuto z'umugina zizwi ko zifise intungamubiri nyishi cane kandi zoroha munda iyo zitetswe mu buryo bworoshe utwo tubuto dusa neza kandi dusa n'utuvuye mu mazi mashasha bikerekana ko ziteguwe mu isuku.

Intete nyinshi z'ibiharage bisa n'ivyimbuwe vuba canke biriko biranikwa kugirango vyume, bikaba biri hejuru y'imifuko yera isanzwe ikoreshwa mukubika ivyo wimbuye mu mirima.

Umugabo afise amagara akomeye yikoreye isaho nini yuzuye imiteja mu ntoke ziwe afashe umuhoro igikoresho gikuru mu gukatagura kugira isaho ntimubabaze yashizeyo ingata mu mutwe.

Umurima mwiza cane ukaba na munini w'ibiharage biryoshe cane, amababi yavyo aragaragara ko uwo murima ufashwe neza, uravye neza urabona utuntu twera m biti vy’ibiharage, ivyo bikerekana ko ibiharage biri mu kwera.

Ibigori vyinshi cane bimanitse kugiti mukigega cakijambere gifasha kugirango ibigori vyume neza, hakaba hari umugabo yambaye ishati itukura nipantaro yubururu ariko aramanura yongera amanika ibigori.

Ibiharage bitukura niryo nfungurwa yambere mu Burundi riduha inguvu n'uburyo bwokwubaka umubiri, kenshi riribwa hamwe n'igitoke ,umuceri canke ubugari.

Abaganga babiri umugore n'umugabo bose bambaye amakoti yera akoreshwa m'ubitarohagati yabo hakaba hari imbwa nini ivanze ibara ry'irabura n'iryera.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi zifise ibara ry'umugina, ziboneka ko zikiri ntoya. Zikaba ziri mu nzu yubatswe neza. Hakaba hanashashwe imicericeri, hakaba hari n'ibikoresho vyera zinyweramwo amazi.

Umugabo yambaye impuzu zakazi n'ibirato birebire vyerekana ko ari umworozi akaba ariko arakora k'ungurube nini cane ikaba iri m'ukiraro c'ubakishijwe ibiti n'imbaho bikomeye.

Inka y' ibara ry' umugina ifise amahembe mare mare hakaba hari n' abagabo babiri umwe akaba afashe inka kururimi no kumuhembe kugira ngo igume hamwe uyundi ariko ayitera urushinge

Abantu benshi bariko baragura canke bagurisha amatungo hagati hakaba hari intama nyinshi zifise ubwoya bwinshi, abantu benshi bakaba bambaye amakoti n'inkofero vyerekana karahantu hakanya.

Abagabo babiri bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi, bose bakaba bambaye inkofero .kandi berekana ko bafise umwete mugikorwa bariko barakora, bakaba bateruye ingurube zibiri zikaba zisa nizifise isuku.

Inka nini yibaragirabura ni gera ikaba iri mu ruzitiro gubakishijwe ibiti n'imigozi inyuma y'uruzitiro hakaba hari ibiti vy' icatsi kibisi n'amababi y'ibitoke bikerekana ko iki kigo kiri mu gace karimwo uburimyi n'ubwoe burozi bwinshi.

Umugabo yambaye igitambara cubururu afise inkoko yera mu ntoke akaba asa nuriko arasigura ibijanye n’ubworozi bwiwe hasi naho hakaba hari izindi nkoko nyinshi.

Amagi yinkokó menshi cane ari hamwe afise ibara ryumugina akaba akoneka nkayakuwe munzu yinkokó bikaba biboneka kandi kari mububiko bwayo bunini kuko agerekeranye.

Umugwi w'abakozi abagabo babiri , n'umugore umwe bariko baratwenga. Bakaba bambaye udushati, tw'ubururu twerekana ishirahamwe bakoreramwo. Imbere yabo hakaba hari utubwa tubiri dusa nutukiri duto.

Igikorwa c'ubworozi bw'inkoko nyinshi bwa kijambere, hagati muri izo nkoko hakaba hari umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yirabura, akaba asa nuwuriko aha inkoko infungurwa canke ariko araba amagara yazo.

Ingurube zibiri z’amabara yera, iyi iri imbere iboneka ko ari ntoya yashize umutwe hejuru y'uruzitiro. Zikaba ziri mu kiraro cubakishijwe imbaho n'ibiti.

Umugabo ariko akora akazi k'ubuvuzi bw'iyo nka akaba yambaye agafukamunwa kera, n'inyambaro y'akazi isa n'umugina. Akaba ari inka nini y'umugina hakaba hari n'icupa ry'amazi canke ry'umuti n'ibindi bikoresho uwo mugabo ariko akoresha mu ninwe yiwe.

Inka zitandukanye z'ubwoko bwa kijambere, Inka iri hagati iragaragara ko ifise amabere manini bikerekana ko arinka y'amata meshi hakaba hari n'umugore yambaye ijipo itikura n'ishati y'irabura.

Umugwi w'ibitungwa bitwa intama zikaba zifise ubwoya bwinshi hakaba hariyo izera izo umugina n'izivanze ayo mabara, imwe ikaba ifise umugozi mw'izosi bikerekana ko ziragiwe n'umwungere.

Ingurube nini iryamye kugira ngo ihe akaryo abana bayo bonke. Utwo tugurube akaba ari twinshi cane turiko turonka amata kugira ngo dukure, bikerekana uburyo ibitungwa vyitwararika abana babo.

Umugwi w'impene z'amabara atandukanye , hamwe n'abagabo babiri, bashobora kuba bariko barazisuzuma amagara . Bariko baraziha imiti canke bariko barazipima, bituma zikura neza , atangwara.

Inkoko nyinshi cane hamwe n'umukenyezi ariko arazigaburira, akaba afise ibintu umenga n'indobo ashiriramwo inkoko amazi canke ivyokurya, ubu n'ubworozi butera imbere bugatunga umuryango.

Abaganga bariko bakora igikorwa co kubaga bambaye inyambaro yabagenewe y'ubururu udufuka munwa hamwe n'inkofero izibira imishatsi umuganga w'imbere biraboneka kariko akoresha ibikoresho vy'ubuvuzi vyo kubaga umurwaye tizazdzizia.

Umurwi w'inka z'amabara yirabura n'ayera, zikaba ziriko zirisha mu gasozi karimwo ivyatsi bibisi cane. Inyuma y'izo nka hakaba haboneka abagabo benshi. Bamwe bamwe bakaba basa n'abungere.

Inyoni ntoya ihagaze kugashami kigiti ikaba ifise amabara ateye igomwe ikaba inafise umunwa muremure utukura. Inyuma yiyo nyoni hakaba hariho icatsi kibisi cane ariko bitaboneka neza icarico.

Umuserebanyi munini uriko uratembera ukaba ufise amabara y'umugina nayirabura ukaba ufise amaguru magufi n' umurizo mure mure, inyuma yawo hakaba hari amababi y' ibiti.

Akanyoni gato gafise amoya y' amabara atandukanye ay'umuhondo n' ayera kakaba gafise umunwa muto wirabura inyuma yako hakaba hari amababi y' igiti mare mare.

Ibikere bitatu vyicaye ku gashami k'igiti. Bikaba bifise ibara ry'icatsi kibisi, hamwe n'iryera. Bikaba bifise n'amaso manini abituma kubona neza mw'ijoro.

Inyoni z'ibiri z'ifise amabara meza cane, amababi akaba afise ibira ry'ubururu imitwe nayo ikaba yirabura, amaso yazo nayo akaba yera, zikaba zihagaze kugashami k'igiti.

Inyoni ifise umunwa muremure, zikunze kuboneka cane mu bishanga no mu mirima, iyi nyoni ihagaze ku nkombe y'amazi arimwo ivyatsi bitoto, inyuma yayo ubona iyindi nyoni isa n'iyihagaze mu mazi.

Inyamaswa zine zifise umubiri w'ibara ry'umugina n'ibara ryera inyuma zikaba zihagaze kumutaka w'umugina hakaba hari n'amababi menshi y'icatsi kibisi inyuma hakaba hari n'ishamba.

Inyoni nziza cane yicaye kugashami k'igiti mw'ishamba, ifise amoya y'imvi n'ayera ifise amaso manini, izwiko ar'inyoni icungira hafi ibintu vyose biba k'umugoroba canke mw'ijoro.

Akana k'imbata gafise amoya yoroshe asa n'umugina hamwe n'ayera kakaba gasa n'akavutse vuba kakaba gahagaze mumazi asa n'icatsi kibisi gafise amaso y'irabura n'izuru risa n'ubururu hama kumpera rikaba risa n'iritukura

Inyamaswa ifise amahembe maremare yinjije umubiri mu mazi .Ifise amatwi matomato n’amaso yitegereza cane , ikaba ifise ubwoya bw’ikigina . Ihagaze mu bishanga , ikaba ari n’aho ikunda kwibera

Inyamaswa ifise amoye ameza cane asa n'umuhondo hamwe na yera ifise amatwi ahagaze neza izuru ryirabura inyuma hari ibara ry'icatsi kibisi zerekana kari mw'ishamba.

Ingurube y'ishamba, nkuko izina ryayo rivyerekana iba mwishamba canke mu bice birimwo ibiti vyinshi n'ivyatsi, irashobora gukara cane iyo yumvise ko itewe kandi ifise amenyo ashobora gukomeretsa.

Inyoni ntoyi ifise umutwe n'igikiriza bitukura, umugongo n'amababa bikaba bifise ibara ry'umugina ihagaze hasi k'ubutaka bwumye ikaba ifise amaso yirabura n'umunwa mutoya.

Ibikoko biba mw'ishamba nk'akarorero muri pariki ya kagera, n'ibikoko bikomeye cane kandi bishobora gukara cane iyo bishatse kwivuna umwansi, bikunda kugendera mu migwi.

Ingurube y'ishamba iriko iraraba ivyokurya mubutaka, ikaba ikoresha amazuru yayo akomeye, ikaba ifise ubwoya bw'ibara ry'umugina bufise ishusho itandukanye n'ingurube zo muhira.

Inyoni nziza y'inuma ifise umubiri w'ibara ry'umugina n'iryirabura ikaba ihagaze ku giti ikaba ifisen'ijisho ryirabura n'umunwa w'ubururu.

Inyoni nini ikaze bitwa inkona ifise umutwe utagira amoya menshi n'izosi rirerire. Ikaba ifise umunwa ukomeye bishobora kuyifasha gukatagura inyama.